Naago iyo niman meel wada fadhiyo naagta usoo horeyso waxay qabtaa xijaab madowga ninka ugu soo horreeyana uu qabaa khamiis caddaan ah wayna sheekaysanaya

Waa meel banaan socdo baabuur wayn baabuurka midabkiisa waa madow lugihiisana waa lix lugood

Waxaa ii muuqda bad waxaa ka soo sokeeyo darbi dudunsan waxaa kaloo ii muuqda geedo cagaaran oo fara badan

Waa miis waxaa saaran labo saxan waxaa kaloo saaran malawax iyo fuul waxaa agyaalo liindhanaan. Saxanka agtiisa waxaa yaalo kabsarcaleen, mareero jaale ah iyo cabitaan jaale ah.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

Hilib shidan oo karsan gaduudan waxaa saaran qajaar cagaaran waxaa kaloo saaran kabsare caleen iyo karoota

Waa ilmo waxa ay ku fadhiyeen darbi caddaan waxay hayaan banooni basketball ah oo midafkiisa yahay qaxwi

Waa weerar meel yaal waxaa ka baxaayo geed ubax oo cagaaran oo dheer ku yaalla waa caddaan darbiga ka dambeeya waa

Waa ninka ogyahay loo midow ah wuxuu sameynayaa meel qajeel ah manchester meydkiisu waa midow waxaa ka dambeeya guri cadaan ah

Wanaag waa ay qabtaa marcadaan madaxa waxaa ugu duwan xad gudub liibiya ah oqyaal ayay qabtaa dhagaha wey u diran yihiin

Waa laami waxaa maraayo mooto midifkeedu yahay guduud waxaa ii muuqda teendho midabkeedu yahay jaale iyo dabaq midifkiisii ay jaale

Wajiko waxaa yaalla khilaaf be meel laga rabto yahay guduud dhulka mu

Waxa ii Muuqda mooye ay ku jiraan basbaas cagaaran

Saxan oo cadaan ah waxaa saaran yaanyo maroolay basal

Waxaa ii muuqda naago iyo niman aruurinaayo qashinka waxa ayna ku shubayaan bac madow oo weyn waxa ayna geynayaan meesha qashinka lagu guubo

Funaanad waxa ugu soo horaysa midabkeeduyahaysarin meeshay saarantahay

Waa musharax waxa uu wataa suud madow ah iyo kabo madow

Waa ciidan oo isku dhar ah, kan ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati cadeys ah iyo surwaal cadeys ah, koofi cadaan ah. Gacantana waxuu kuwataa saacad.

Waa wiilal dheelaya banooni waxay wataan fanaanad cagaar buu ma cadda madow mid ka soo reexo watay koofi cadaan

Waxaa ii muuqda nin wato shaar madow waxa uuna talayaa dhar waxa uuna ku talayaa harqaan harqankaidabkiisuna waa caddaan

Waa kolofis lagashad gacanta midbkis waa balug io garey io gaduud

Lakuxiraayo koranto miiskakorantaasaarn wuxuuwataa surwaalmadaw

Meeshaan waxaa taagan lo midabkeedu waa guduud qaarna waa madoow waxayna taagan yihiin meel laami ah

Niman fadhiya masaajid ninka ugu soo horreeyo wuxuu wata camaamad cagaaran khamiis caddaan

Waa gabdho ku socdo wada laami ah oo dhuusamareyso oo ay qabtaa xijaab cabdishakuur madow gabadha ka dambeysana shuku jaallac iyo xijab cad

Waa ciyaartooy banooni dheeleyso ninka ugu soo horeeyo wuxu wataa funaanad gaduud buumo gaduud sikisaan jaalle ah iyo kabo baabuud jaalle ah

Waxaa ii muuqda meel wax lagu iibinayo waxaa saaran bahlo ka kooban afar midabadoodii cadaan oranji madow waana tukaan

Waa ilmo dugsi usocdo waxey wataan, shaati iyo buugag

Waxaa iyagu muuqda wasiir kamida wasiirada soomaaliya oo wato oo ku yaallo iyo suud madow gadaalna waxaa fadhiyo nimo wato suudad

Sawirka waxaa ka muuqda saddex nin laba khamiis wato iyo mid shaati wata iyo ookayaalo waxay gacanta ku hayaan wax muusiga laga dhigo heesaha lagu qaado

Waa laba sakaal midabbadoodu yihiin caddaan furka waa guduud daaha ka dambeeyo waa qaxwi

Waa makiinadda cabitaanka lagu shiidaayay waa saddexaadba cabitaankana waa saddex cambe qara iyo sisin

Waa geedka giimaanka lagu dheelayo midamkiisa waa caddaan meesha u yaalla cadaan

Miiska waxaa kor saaran labo heerfon medeb koodu yihiin cadaan iyo cadeys isku jiro

Shaati laalaban saaran meel cadaan ah shaatiga waxa uu leyahay lix galuusa ah

Laami marayo mootooyin aada u tiro badan mootooyinka midabkooda gaduud iyo jaalo iyo madow waxay leedahay saddex lugood

Waa carwo waxaa lagu iibiyaa dharka dumarka waxay ka kooban yihiin gaduud caddaan buluug wal caddaalad iyo saryihiin

Waa laami waxaa xaqayo niman iyo naago ninka wuxuu wataa shaati surwaal nagaga waxay wataan cabaayado iyo xijaabo

Waa gabar hidde iyo dhaqan gaduudan u xiran gabadha gacmaheeda waxaa saaran illaan buufis ah waxayna qabtaa hidde iyo dhaqan

Waxaa ii muuqda niman kuraas ku fadhiyo oo shir ku jira nin iyo naag way taagan yihiin dadka kalena way fadhiyaan qaar waxabay qorayaan qaarna biyaa horyaalo

Gabar ardayad eh dugsi sare waxa ay wada taa ji jin

Waxaa ii muuqda shan nin iyo maamo dumar ah mamada dumarkaa ah waxa ay wadataa dhar baati ah nimankan waxay wataan shaarar iyo surwaalo

Sariir iyo joodari iyo labo barkin barkin cadaan ah iyo barkin jaalle ah sariirta waxaa korkeeda saran go

Gabdho oo baranaayo caafimaad oo wali istaagsan waxay wadataa xijaab bariig ah iyo cabaayadiisa gacmaha waxa ugu jira galoofis wax wadataa xijaab yaroo cadan ah waxy gacanta ku hysaa suuf gabdha fadhisana waxay wadataa xijaab yaroo dahabi ah

Waa boonbaro waxaa ku jira saakooyin dumar koodu yahay caddays cadaan meesha ay yaalaan waa carwo

Kuraas iyo miis kuraasta midabkooda waa madoow waxayna yaalaan qol qolka midabkiisa waa cadaan

Waa laami ay maraayo mooto iyo baabuur. Baabuur B ah midabkiisu waa cadaan iyo madow. Mootadu waa gaduud.

Sanduuq saaran miiskararkiisu yahay cadaan iyo madow waxaana eg taagan nin sameynayo

Cagaf cagaf laamida waxa maraya naag ilmo cagafta midabkeedu waa jaalo

Waxaa ii muuqda meel god ay ka qodantahay oo ay labaduba ku jiraan tubooyinkaas oo ah kuwa waaweyn

Bonbalo ugu juro sarwaal bon balaha waa madow

Muufo iyo maraq. Muufadu waa muufo baraawe waxaa saaran moos iyo baaquli kujiro maraq gaduudan.

Waxaa ii muuqda gabar wadato geedka lagu baaro bilod presser-ka iyo wiil wato shaar madow iyo caddaan ah gabadhan waxay wadataa xijaabo guduudan

Waxaa ii muuqda meel ay fadhiyaan islaamo mid ay wadato xijaab madow na shareer madow xijaab cadaadis

Waa laami midafkiisu yahay madow waxaa ka dambeeya guri duddunsan oo duq ah

Waa meel waddo oo biyo la fadhiyaan gaari ayaa soo socda oo hoomay ah guryo ayaa geesaha oo

Waa kartoon kujiro basbaas iyo baamiye. Basbaaska kalarkiisu waa gaduud iyo cagaar, baamiyahana waa cagaar iyo jaale.

Meshaan waxaa saaran dhar mideb kiisu yahay madow iyo oranji

Qalka waxaa yaalo labo boorso mida hore mideb keedu yahay cadaan mida kale qaxwi

Waa niman aada u fara badan waxaa ka dambeeyo ninka ugu soo horreeyo wuxuu wataa sharcdaan ah koofi madow ah

Waa kareen meesha uu saaran yahay waa dhagax ,kareemka wuxuu ku jira dhalo, kareemka midabkiisu waa cadaan dhalada ku jira dabool kiisa waa cadays dhaladuna waa cadaan

Waa niman meel iskugu imaaday wuxuu ku fadhiyaan kuraas ninka ugu horeeyo wuxuu wataa shaati buluug ah gacantiisa waxa ku xiran saacad

Ma meel cadaan ah oo bariis ah yaalo waxaana ka dambeeyay kursi jaal ah miis weyn

Waa dabaq dhisme ku socdo midabkiisa yahay shabeendo bulukeeti waxaa hoos yaalo makiinad lagu shiidaayo iyo mooto kalarkeedu yahay guduud

Waa meel lagu gadaayo gudaar qudaarta waxaa kamid ah moos, baybay, liin

Waa geedkii lagu dheelaayay geemka midabkiisu yahay madaw midkaasoo badan leh

Waxaa iminka nin ku fadhiya kursi madow waxa uu wata sur-blueg ah iyo garwaati gaduud ah waxa uu ka koofi midabkeedu yahay caddaan iyo madow gadaalna waxaa ka fadhiya masuul wato ookiyaalla qabo

Waa sekeel caddaan waxaa ku jira dhagax midabkiisu yahay caddaan waxaa ka suran ubax midabkiisu yahay cagaar dhulka waa madow

Niman iyo wiilal meel fadhiyaan ninka u soo horreeyo wuxuu wataa khamiis cadaana cimaamad baluug ah iyo covid-caddaan ah waxaana ka dambeeya nin kale

Pambalo ugu jiro ka tiinad boom balaha midabkiisu oo ah madoobe katiinada midabkeedu waa dahabi waana silisil ah

Waa daahman midabkiisu uu yahay cadaan iyo qaxwi. Dhulkana waa cadeys.

Surwaal laalaaban meesha uu saaran yahay waa cadeys, midabkiisuna waa buluug ah waxaa kudhagan xaanshi qoraal ku qoran yahay.

Waa boonbalo midabkiisu yahay madow waxaa suran ka tiinad midabkeedu yahay dahabi s ayuu saaran yahay

Waa niman fadhiyo meel banan ah waxaa hor yaalo miis saaran yahay cunto

Sariir labo xabo ah hal furan iyo hal aan furnayn waxay wataan labo kumu diin oo niyo hal xabo ah labo barkin sariirta mid waxaa saaran go gaduudan midna waxaa saaran go cadaan ah

waa bac ku jirta geedkii faleebada lagu talaalaayey meeshey saarantahana waa meel oo cagaaran waxey kukala juraan sadex bacood oo cadaan ah

Qol yaalo fadhi ku wareegsan daahyo fadhiga wuxuu wataa miis cadees ah fadhiga iyo damiga waa isku oksi midabkoodu waa kafeey ama qaxwi

Waxaa ii muuqda dalkiisa uu yahay jaallo maxaa saran mukayf kalarkiisu yahay cadaan gedo ee koos baxay

Saxan saaran meel cadaan ah saxankana waa cadaan waxaa agyaalo fargeento iyo midi. Saxanka waxaa kujiro soor, maraq, malaay iyo kooste. Maraqa waa jaale, koostadu waa cagaar, soortuna waa cadaan.

Yaa bare salaxba oo saaran mashiin wareysiga midugudu mid waa cagaar midna wajaale kurtigood waxay saaranyihiin miis

Laami oo cidlo ah maraayo ciidan ciidanka wuxu wataa dharka skarta iyo hubkiisa waxaa ku yaalo geedo cagaaran

Waxa ii muuqda shaati soran bal cadaan shaatiga midafkiisa waa guduud iyo cadan

Guri ku socda dhismo gurigii wuxuu ka sameysan yahay dhagax hortiisa oo haddaadsan jiingado iyo dhagaxaan iyo ilwaayo

Waa dhagax madow wadahab ah meesha uu saaran yahay waa haddaan waxaa ka dambeeyay cows

Waa fadhi iyo miisaskiisa. Fadhigu waa cadaan iyo qaxwi. Barkimihiisu waa cadeys iyo qaxwi, miisku waa cadeys labana waa qaxwi.

Jiko ku dhagan armaajooyin mid waa kor waa afar albaab midna waa hoos afar albaab iyo qaanadooyin ay leedahay oo afar qaanad oo yaryar

Waa musqul mutuleelkeedu yahay barii waxay leedahay musqusha fiiniji iyo keeda lagu dhaqo

Ka kooban madow iyo iyo berbera cadaan miiska u saa saaran yahay cadaan

Waa dhego dhago la sameysan kul waxay saaran yihiin miis cadaana waxayna ku jiraan kartaan caddaan ah

Waa wado mareyso mooto motada mideb keedu waa madow

Waa muraaxad midabkeedu yahay madoow

Shaarti oo laalaaban kujiro shadadiisa

Gabar gadayso dhar waxay wadataa cambaayad madow ah iyo taraaxad cadaana madow ah

Niman karinaayo xalwo funaanado wato midabkeedu yahay guduud

Waa cabitaanan oo caag iyo dhalo ku jiro cabitaamanka midabkoodu wa saytuun iyo ofokaadho

Waa musqul khaladkeedu yahay cadaanka waa cadaan darbigu cadaan

Waa boombale qol kujira midabkiisa waa madow

Waa saddex kursi iyo miis kuraasta midabkoodu waa cadaan

Qolka banan kiisa waa yaalo labo sakeel mid yar iyo mid weyn

Waa nin ku fadhiya kursi midowgiis yahay qaxwi wuxuu watahay madow dad ay aga fadhiya

Waa miisas iyo kuraas man miisasku midabkoodu waa buluug kurasmanka midabkoodu qaxwi waxan ku xerxeran maro cad iyo guduud

Boombalo ugu jiro katiinad boombalaha midabkeedu waa dahabi

Qol wayn leh labo daaqado aad uweyn qolka midabkiisuna waa gaduud mutuleelkiisana waa gaduud

Waa nin midabkiisa yahay baroon ka wuxuu wataa cimaamad shati ga ku fadhiya waxa qax weyn jiingad ayaa ka dambeysa

Shaati laalaaban saaran meel cadaan ah shaatiga midabkiisu yahay girii iyo cadays

Boombalo ku jiro katiinad boonbalaha midabkiisu waa madoow

Meshaan waxaa yaalo labo kiisu oo shamita cadaan ah

Wiil shaati ugu jiro shaatiga mideb kiisu waa cadaan habahana waa madow

Meeshan waxa iga muuqdo gacan lagu hayo miro midnimo

Dabaq weyn oo saddex bayaana ah iyo guri kale oo midabkiisu yahay madow

Waa miisas iyo kuraas miisasku xasan mara cadaan kuraasta midabkoodu waa qaxwi dhulka waa madow

Waa keek saaran meel jaalo ah keeku midabkiisu waa cadaan

Waa buraashyaasha lagu qaadanaayay biyaha Midabkoodu waa orange madow jaalle iyo nacmeel iyo buluug

Waa niman boolis ninka ugu soo horeeyo wuxu wataa koofi cagaar ahaati cagaar iyo garabaati gaduudan

Saxan kujiro baasto baastada waa baasto dhaadher dhinac waxaa kasaaran galad iyo barbarooni yaanyo baastada midabkeedana waa guduud

Nin ku fadhiyo kursi miis eh aya wax sawiray ninka wuxu wataa funaanad madow iyo surwaal jeemis ah

Waa baa qolooyin sida guuleysooyinka camal ah oo isku dabool ah boqolooyinka mid waa blue mid oo guduud midna waa cagaar

Guri waaweyn mutuleelkiisu waa cadeys iyo madow iyo cadaan. Ganjeelkiisuna waa madow.

Waa kuraas imisa meel yaalla kuraasta waxaa saaran biyo caafi miisaska maryo mid madow

Waa bombale oo ku jiro ka tiinad midabkiisa yahay madow kartiinnada waa daabi

Waa bac weynayal mel sufa saran sufka waa cades bac weynayasha waa madow io balug io fiyool

Niman aad ufara badan fadhiyaan meel midkood wuxuu wataa shaati cadaan midka kale soo blue computer ayaa horyaalo mid ayaan baa isticmaalayo

Pompelo waxaa ku jiro latiinad pombalaha khilaafkiisu waa caddaanka tiinadana waa dahabi

Gabdho loo saarayo cillaans ah gabadha ugu soo horeyso waxay wadataa ko cagaara iyo traaxad midooday

Waa rooti dhexda waxaa ogajiro ukun karsan korna waxaa kasaaran kabsar caleen lacadeeyey iyo miyuneys.

Waa soor baasto koosto baastada waa guduud soortana waa cadaan koostadana waa cagaar

Waalaba joog oodhar ah fanaanad io sar waal sarwaal giriin ah io fanaanad kor madaw ka ah io fanaanad kor ka cad io sar waal madaw

Saxmaan saarin bariis bariiska waxaa ku jiro asal kun salato bambano iyo khudaar kaloo fara badan waxayna saaranyihiin miiska

Waa naago dheelaayo wato dhar isku noocyo calanka soomaali oo baluug ah

Waa gabdho arday oo dugsi sare iyo dugsi dhexe ah. Waxaa ugu soo horeeyo waxay wadataa xijaab jaale ah, saako jaale ah.

Waa iskuul xaafad iyo gabdho waxyaabataan dharjaalo cashra iyo qaryaan

Waa boonbale midabkiisu yahay caddaan waxaa dhex yaalla shati midabkiisii yahay qaxwi cadaan madow lugaha waa madow darbiga waa cadays

Waa kareeman meel ku safan midabkooda yihiin caddaan bluug dhulka ayaalaan waa qaxoo darbiga waa qaxoo cadays